Umbalisi wesifazane okhanya efundisa abantwana abancinyane kakhulu, kukhanya leso isikolo esenzelwe imfundo eyangaphansi eyabantwana abancinyane abasakhula.

Ngumfanekiso otshengisa umbalisi owesifazane okukhanya efundisa abantwana abancinyane kakhulu basakhula njalo kukhanya yimfundo ephansi eyabantwana abasakhula.

Ngabantwana abancinyane abasafu abasakhula abaphandle abadlala labanye abantwana imidlalo ebanceda ukuthi bekhule behlakaniphile njalo befunde.

Ngababalisi ababili abafundisa abantwana abancinyane abafunda ezingeni eliphansi. Lababantwana bafundiselwa phandle.

Isikolo esifunda abantwana abancinyane engingathi yisikolo semfundo ephansi lapho abafunda behlezi etafuleni njalo bephiwe izinto zokudlalisa.

Umfanekiso otshengisa indawo yokudlalela eyaphandle eyabantwana abancane abasakhulayo. Kuleyondawo yokudlalela kulemijingo lalapho abatshelela.

Yindawo kumbe liguma eliphathwe butshapha, ngitsho njalo ngoba kugcwele izibi phansi. Leyo ndawo kukhanya idingwa ukuhlanjwa ukuthi kungabi ledoti egcwele phansi.

Liguma lalapho okufundela khona abantwana abancane abafundela ezingeni eliphansi. Kulelo guma kulezakhiwo ezimbalwa eziyilapha abantwana abafundela khona.

Ngabantwana abasesikolo abasezingeni eliphansi lokufunda ,laba bantwana bafundela kuleyo ndawo njalo ngemuva kulomduli osetshenziswa ukubhalela izinto abayabe bezifunda .

Libhakane kanye lesango lalapho okufunda khona abantwana abayenza imfundo yezinga eliphansi. Lelo sango ngelokuthi labo bantwana bengaze babaleka ezikolo.

Ligumbi lalapho okugcinwa khona impahla zabantwana abasesikolo abafunda ezingeni eliphansi lapho kulamakhabothi akhiywayo ukuze impahla zabo zihlale zigcineke kuhle.

Liguma lalapho okufundwa khona imfundo yezinga eliphansi lapho bafakelwe letanka ukuze bathole amanzi abafundayo abantwana kuleso sikolo.

Isikolo sezinga eliphansi. Lapho okufunda khona abantwana abancInyane. Ngalesosikhathi bakhanya bayadlala, endaweni lapho okulemitshina. Lapho abatshelela khona.

Ibhokisi elimhlophe liphinde libe yisibhakabhaka .Kulelo bhokisi kubhalwe ukuthi ngelamatshoko okubhala emdulini wamaplanka .

Yindawo, kumbe yisikolo salapho okufunda khona abantwana abancinyane kakhulu abasakhula. Kukhanya kungabantwana besilisa kuphela.

Indawo eyokufundela lapho okufundiswa khona abantwana abancane abasakhula abemfundo ephansi kuleyo ndawo kulezitulo lamatufula okuhlala.

Ngabantwana abancinyane abasayenza imfundo yezinga eliphansi bonaba abantwana basesikolo njalo kukhanya basadlala basaphumula abakaqali ukufunda.

Igumbi lalapho okufundela khona abafundi absezingeni, abayenza izifundo zezinga eliphansi labo bafundi balamatafula kanye lezitulo zalapho abahlala khona uma befunda.

Igumbi lalapho okufundela khona abafundi abafunda izifundo zezinga eziphansi lapho bayabe befunda ezempilakahle lokuhlola imikhuhlane lezinye izinanakazana ezincane.

Igumbi lalapho okwenzwa khona imfundo yezinga eliphansi. Lapho kuyabe kufundwa ngokukhangela izinanakazana ezincinyane ngabantwana besikolo.

Umfanekiso ka Mosi webhayibhilini ethwele imithetho elitshumi eyayi phezulu kwedwala ephethe isigodo sakhe umfanekiso lowu udwetshiwe ngokufundisa abantwana abasakhula

Ngabantu abayenza imfundo yezinga eliphezulu kukhanya labo bayenza izifundo ezihlangane lokucula lokutshaya amachacho awengoma.

Abafundi ababili abayenza izimfundo zempilakahle ezingeni eliphezulu Kulababantu basebenzisa umtshina wesimanjemanje owenza izinanakazana ezincinyane zikhanye zinkulu

Ngojaha ababili abayenza imfundo yaphezudlana. Labo kukhanya befunda imisebenzi eyezandla. Ngendlela abayenza ngayo kukhanya bafundela amagetsi.

Ngabafundi abafunda izifundo ezisezingeni eliphezulu labo bafundi basemhlanganweni owokufundisana ngezinto zempilakahle lokunye nje okumayelana lezifundo zabo .

Ngabantwana abayenza imfundo yaphezulu njalo lababantu bafunda amagetsi kumbe ngithi bafunda ukulungisa imitshina esebenza ngamagetsi befunde njalo ngeminye imisebenzi yezandla.

Lapho okufundela khona abafundi abasakhula abayenza imfundo yezinga eliphakathi laphakathi kuleyo ndawo kulezitulo lemitshina yokungena ebulenjwini esetshenziswa ngabafundi.

Ngabafundi besilisa abayenza imfundo eyezinga eliphezulu labo bafundi bayenza bafunda imisebenzi yezandla ekhanya engani ngeyokubaza.

Ngabantu besifazane abasafunda. kulowu mfanekisso bafunda ukuthunga ngemtshina esebenza ngezandla kuphela, leyo mtshina ayisebenzisi amagetsi.

Umfundi owesifazane oyenza umsebenzi owokukhangela amagetsi, kukhanya uyenza okumayelana lemfundo eyezinga eliphezulu.

Ojaha abafunda imisebenzi yezandla njalo leyo mfundo kuyimfundo yaphezulu lapha bafunda ukusebenzisa umtshina wokuthunga izigqoko kanye lokunye okusebenzisa amalembu .

ngabafana abayenza imfundo yangaphezulu labo bakhanya befundela imsebenzi yezandla efana lokwenza kumbe ukulungisa amagetsi

Ojaha abakhanya befunda imfundo yangaphezudlana lapho bafunda imisebenzi yezandla kukhanya basebenzisa umtshina wokuyakha.

Isikolo semfundo yanga phakathi laphakathi kuleso sikolo kufunda abantwana abangamankazana kuphela njalo bayabe bencedisana ukulungisa inzipho.

Ujaha oyenza imisebenzi kumbe ngithi ofundela imisebenzi yezandla esebenzisa izikhali zokwenza lowomsebenzi ongabe ufana lokubaza kumbe ukukhanda.

Ngabantwana besikolo esiphezulu abafundela ukuyakha. Kulowo mfanekiso bafunda ukuyakha indlu enkulu ngokusebenzisa amabhokisi.

kulapho okufundelwa khona abantwana abayenza imfundo yaphezudlwana lapho kukhanya kufundwa imisebenzi yezandla la umsebenzi lowu usunga ngabe ungumsebenzi wokuthunga ngoba kulemitshina yokuthunga

Ngabantwana abakhulileyo mbijana abayenza imfundo yangaphezulu. Leyo mfundo iqakathekisa ukusebenzisa izandla lezikhali zokuyakha.

Kulapho okwenzwa imfundo yezempilakahle ezingeni eliphezulu. Labo bafundiswa ngomakhuzukazi abalolwazi olunengi abalunika laba abanye abasafunda ngezempilakahle ezingeni eliphezulu.

Abafundi abayenza izimfundo zezinga eliphakathi laphakhathi kukhaya bavela kumbe baya esikolweni.

Kulapho okwenzwa imfundo yaphakathi laphakathi, kukhanya kufunda abantu abangabafana njalo bafunda ngokwezimota lokokutshayela.

Abantwana abanengi abangabe besenza imfundo yaphakathi laphakathi, lapho kukhanya bevela kumbe besiya esikolo.

Liguma elihle lesikolo semfundo yangaphakathi laphakathi. Leloguma kulezakhiwo zalapho abafundi abafundela khona kuhle

Liguma lalapho okwenzwa khona imfundo yangaphakathi laphakathi kulelo guma kulabafundi abalinde ukutshelwa kuphinde kube lezakhiwo zalapho ezilapho okuhlala khona labo bafundi.

Ngabantwana abafunda imfundo yangaphezudlana labo bafunda imisebenzi yezandla engabe ifana lokuyakha besebenzisa izikhali zokuyakha eziqondileyo.

Yisakhiwo esikhulu esande ukuba phakathi kwezikolo ezikhangelane lemfundo yangaphakathi laphakathi. Kulesosakhiwo kugcwele abantwana abasafunda, njalo kukhanya bamelele ukulalela umuntu ozabatshela something.

Abantwana. abangamankazana. abavela .kumbe ,abaya. esikolo. lapho abayenza izifundo zezinga .eliphakathi laphakathi.

Umbalisi ofundisa abantwana abezinga eliphakathi laphakathi kukhanya lowu mbalisi ufundisa ebhala emdulini njalo laba bantwana bamlalele.

Ngumduli walapho okubhalelwa khona izifundo ezifundwa ngabafundi abasezingeni lezifundo zaphakathi laphakathi ukuze banele ukuzwisisa lokhu abakufundiswayo.

Liguma lesikolo semfundo yangaphakathi laphakathi. Lelo guma kukhanya lithanyelwa, liphinde lihlanzwe ngabafundi baleso sikolo.

Kulapho okwenziwa khona imincintiswano yemidlalo engabifana lebhola lokujika. Lokhu kusenziwa ngabantwana abayenza izifundo ezisezingeni eliphakathi laphakathi .

Kulapho okuyenzwa khona imfundo yaphakathi laphakathi. Kukhanya kulabantwana abasenzisa imitshina yokuhlanganisa inombolo. Njalo kulombalisi obafundisayo.

Ngababalisi kumbe abantu abafundisayo nje. Laba bantu bafundisa abantwana abahlezi phandle esikolo. Kuleso sikolo kukhanya ngabafunda ezingeni laphakathi laphakathi.

Ngabantwana abakhanya sebetshayisile esikolo esisezingeni laphakathi laphakathi njalo kukhanya leso sikolo silesakhiwo esikhulu esilophahla oluyisibhakabhaka.

ngumduli weskolo obhalwe inombolo zokufundisa asebekhulile ngendlela ephambili kolowomduli kulenombolo lempendulo zembuzo yonaleyo.

Kulapho okwenzwa khona imfundo yezinga elingaphakathi laphakathi ,kulelo gumbi kulomduli okulapho okubhalela khona izinto eziyabe zifundwa njalo ziphindwe zibalwe ngabafundi beleso sikolo.

Ngabafundi abangabafana lamankazana. Laba abafundi basezingeni eliphakathi laphakathi elokufunda. Kukhanya balinde ukutshelwa samuthingi kulowo mhlangano.

Isikolo kumbe indawo lapho okuyenzwa khona imfundo kumbe lapho Okufundiswa khona abantwana imfundo yangaphakathilaphakathi kukhanya kulabantwana abangamankazana kuphela kuleso sikolo

Ngabantwana abangamankazana abalindele ukugada ibhasi. Laba bantwana bafunda ezingeni eliphakathi laphakathi, sebengabe bevela kumbe bekhona besiya esikolo.

Isango kumbe igedi lesikolo salapho okufunda khona abantwana abayenza izifundo zangaphakathi laphakathi kuleso sikolo bayavala ukuze abantwana bangabaleki.

Ngabafundi abambalwa abahlezi emhlanganweni laba bafundi ngabayenza izifundo zezinga eliphakathi laphakathi lapha kukhanya behlezi befundiswa ngomunye umuntu ongumaqhuzu owezinto abazifundayo.

Liguma lalapho okwenziwa khona imincintiswano, kanye lemidlalo, engabifana lokugijima kumbe ukudlala ibhola. Lokho kuyenzwa ngabantwana abasayenza, abasezingeni eliphakathi laphakathi lokufunda.

Ngumduli lamatafula awesikolo esalapho okwezwa khona imfundo yaphakathi laphakathi. Lomduli yikho lapho okubhalwa khona izifundo eziyabe zifundwa ngabafundi baleso sikolo.

Iguma lalapho okwenzelwa khona imfundo yangaphezulu yezinga eliphezulu, kulelo guma, kulesakhiwo esikhulu esimhlophe okukhanya kuyilapho okufundelwa khona

Yizakhiwo zalapho okuhlala khona abantu abakhulileyo abenza imfundo yezinga eliphezulu lapho bayabe behlala bebanengi ukuze bencedisane ngezinto zemfundo zabo.

Ligumbi lalapho okulalwakho, kumbe okuhlalwa khona abafundi bemfundo yangaphezulu. Labo bafundi bayabe befunda behlala ukuze bafunde kuhle benele ukuyafika esikolo kuhle.

Libhakane elazisa uzulu kumbe abavakatshi ngendawo engabe iliguma lalapho okwenzwa khona imfundo yezinga eliphezulu.

Yihofisi yalapho okubanjwa khona amaphepha awabantu abayenza imfundo yaphezulu. Kuleyi hofisi kulamafasitela amabili elincane lelikhulu njalo avalwe ngamalembu.

Ngabantu besilisa abafunda ezingeni eliphezuli lapho kukhanya bonke bakhangele omabona kude labo abasebenza ukungena ebulenjini.

Iguma lalapho okufundwa imfundo yangaphezulu, kuleloguma kulezakhiwo ezinenginegi, kulezozakhiwo yikho lapha okufundelwa khona lalpho okuhlalwa khona yilabo abafunda khona

Umfanekiso ulomabonakude omkhulu okhanya usetshenziswa ukufundisa abantu abakhulu abayenza imfundo ephezulu njalo yaphambili njalo basebenzisa lowo mabonakude ukuthi befunde.

Kulapho okufundelwa khona imfundo yangaphezulu eyenzwa ngabantu abasebekhulile. Kukhanya kuleyo ndawo kulezitulo ezinengi lamatafula alapho okuhlala khona abafundi.

Ngamagumbi awalapho okuhlala amantombazana afunda izifundo zezinga eliphezulu lapho bayabe behlala duze lalapho abafundela khona ukuze imfundo zabo zihambe kuhle.

Ngumhlangano, kumbe lithi ngabantu abasenkonzweni labobantu kukhanya kungabantu abakhulileyo, abenza imfundo yangaphezulu.

Kulapho okubukelwa khona njalo kuphindwe kudlalwe imidlalo etshiyeneyo. Kumbe ngithi imincintiswano ingaba ngeyokugijima kumbe imidlalo yebhola.

Ligumbi elikhulu lalapho okufundela khona abantu abayenza izifundo zezinga eliphezulu kakhulu. Kulelo gumbi kulomduli yalapho okubhalelwa khona izinto eziyabe zifundwa ukuze abafundo bekwanise ukulandela lokho okufundiswayo kuhle.

Kulapho okulala kumbe okuhlala khona abafundi bezinga eliphezulu. Lapho abayabe belala khona, bevuka besiyafunda lapho abafundela khona.

Liguma lalapho okufundelwa khona imfundo yangaphezulu eyenzwa ngabantu asebekhulile. Kuleloguma kulezakhiwo ezitshiyeneyo zalapho okufundelwa khona

Iguma elihle lalapho okwenzwa khona izifundo ezezinga eliphezulu. Kulelo guma kulezakhiwo eziyilapha okungabe kufundela khona kumbe kuhlala khona abafundi baleyo ndawo.

Liguma lalapho okufundwa khona imfundo yezinga eliphezulu. Kuleloguma kulezakhiwo ezimbala, kulezo zakhiwo yikho lapho okufundelwa khona lalapho abafundi abahlala khona.

Ngabantu abenze imfundo yezinga eliphezulu, labo bantu kukhanya basemhlanganweni ukuze bazofundiswa njalo baphinde bechathekelwe ulwazi ngabanye omaqhuzu bezempilakahle

Yindlu kumbe isakhiwo esincinyane esenzelwe ukugcina amatanka agcina umoya wokwenza umlilo , kulapho ogcinwe khona , yilapho okufundwa khona imfundo yangaphezulu

Kulapho okwenzwa khona imfundo yangaphezulu. Kukhanya kufundiswa abantu abakhulileyo abanengi a atshiyetshiyeneyo bafundiswa ngusiyazi walokho abakufundelayo.

Kulapho okufundela khona imfundo yangaphezulu okufunda khona abantu abakhulileyo lapho kunathwa isiphuzo setiye.

Kulapho okufundelwa khona imfundo eyezinga eliphezulu. Lapho kukhanya kulamatafula asetshenziswa ngabafundi, lomduli walapho okubhalwa khona izinto eziyabe zifundwa yilabo bafundi.

Libhakane elifakwe lapho okwenziwa khona imfundo yangaphezulu. Lelobhakane liyazisa abavakatshi ngendawo yonaleyo ukuthi yayakhwa, ngubani, njalo yahlanyelwa nini.

Umgwaqo ongenisa egumeni lalapho okwenziwa khona imfundo yangaphezulu ezingeni eliphambili kubafundi asebakhulakhulile

Kulapho okwenzwa khona imfundo yezinga eliphezulu kakhulu. Lapho kukhanya kufundwa ngezempilakahle kuleyondawo.

Ibhakane lalapho okwenzwa khona imfundo yezinga elemfundo yaphezulu. Lelo bhakane liyabe lilemlayezo evela kubaphathi isiya kubafundi bakuleyo ndawo.

Isango kanye leguma lalapho okwenzwa khona imfundo yezinga eliphezulu kuleyo ndawo. Kuphinde njalo kube lebhakane elazisa abavakatshi kumbe abafundi baleyo ndawo ngebizo laleyo ndawo.

Liguma elilezakhiwo ezinkulu ezitshiye tshiyeneyo lezo zakhiwo kulapho okufundelwa khona izifundo zezinga eliphezulu

Liguma lalapho okwenza khona imfundo yangaphezulu. Kuleloguma kulapho okufakwa khona imota zabavakatshi. Kubelebhakane elitshengisa abavakatshi ukuthi baqonda ngaphi ma befuna ukuthola uncedo.